Buufanni tajaajila ibsaa; ibsaan bakka kamii sirriitti ifaa jira, bakka kamii sirriitti ifaa hin jiru, iddoo kamitti hanqinni uumamee jira, iddoo kamitti mukni ibsaa kun cabee jira kan jedhu hojjattoota isaa bakkoota kanatti ergee kan to'atuudha.

Konfireensiin affeerraa walitti qabama hawwaasotaa ta'udha. Koonfireensiin kun dhimmoota garaa garaa dhimmoota dinagdee ta'uu ni danda'a, dhimmoota amantii kanneen garaa garaa ta'uu ni danda'a. Kan irratti dhimmoota garaa garaaf wal affeeranidha.

Siyaasni garee tokko mormanii garee tokko kan deeggaran yoo ta'u, siyaasa jechuun dhimma mataa isaa danda'aa ta'e kan qabuu fi garee tokko mormuudhaan garee tokko deeggaruudhaan waan isa barbaachisu keessaa kan seenudha.